Geejiba jechuun namoota yookaan Meeshaalee garaagaraa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti kan dabarsan yoo ta'u, konkolaataawwan jechuun qabeenyaawwan waarshaa keessaa bahan boba'aa fayyadamanii garaagaraatti dabarsaa oolanidha.

Asxaa jechuun wanta boca yookaan fakkii gara garaarraa tolfamuu fi wantoota kanneen akka sabaa, dhaabbataa fi sochiiwwan gara garaa kanneen akka sochii siyaasaa, aadannoo hojii fi kanneen kana fakkaatanidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantonni jireenya namaaf baayyee barbaachisoo ta'an mootummaan galii uummata irraa guureen kan deebisee uummataaf guutudha. Isaanis waantota kanneen akka bishaan qulqulluu, eleektirikii fi kanneen kana fakkaatan.

Hawaasa gaafa jennu namoota baay'ee wantoota kunneen akka amantaa, duudhaa, aadaa fi wantoota gara garaa wal fakkaataa ta'an waliin qooddatanii fi yeroo rakkinaa wal gargaaruu danda'an yoo ta'u; Maatiin jechuun immoo lakkoofsaan xiqqaa kan ta'an Haadha, Abbaa, Ijoollee mana tokko keessa waliin jiraatan dha.

Faaya jechuun wantoota bareedina dabaluuf oolan kanneen akka Warqii, Qubeelaa, Daayimandii fi kanneen biroo of keessatti dabalachuu danda'u.

Ogummaa jechuun dandeettii yookaan beekumsa namoonni waan tokko hojjechuuf qaban yookaan qabaachuu qaban yoo ta'u, aadaa jechuun duudhaa, akkasumas bartee yookaan ilaalcha hawaasa keessa jiru karaa adda addaatiin dhalootaa gara dhalootaatti ittiin darbuu fi jijijjiiramuu kan danda'uu dha.

Qoricha aadaa jechuun qoricha gama ammayyaatiin gama barnootaa fi ammayyaatiin kan hin deeggaramne hawaasni keenya dhibee garaagaraa irraa fayyuuf jecha, kan itti fayyadamnudha.

Oomisha supper markettii jechuun wanta dhalli namaa maallaqa isaanii baasanii iddoo kuusaa garagaraa fi gidduu galeessa gabaa keessaa argachuu danda'anidha. Isaanis kanneen akka kuduraa fi muduraa ta'uu danda'a.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota addunyaa kanarrati gumaacha garaagaraa Kennan gama aangoo fi siyaasaatiin iddoo olaanaa irra jiran wantoonni isaan haasa'an namoota hedduu biratti fudhatama kan qabuu fi akkasumas dhiibbaa uumuu kanneen danda'anidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota jireenya namaaf baayyee barbaachisoo ta'an mootummaan galii uummatarraa guuree kan kan feshii hawaasaa hawaasaaf guutuudha isaanis, wantoota kanneen akka bishaan qulqulluu, elektirikii, daandii fi kanneen kana fakkaataniidha.

Uumamuma jechuun faallaa nam-tolchee yoo ta'u, namni uumuu kan hin dandeenye kanneen akka dachee kanneen akka bishaanii kanneen akka samii yoo ta'u, akkasuma naannoo jechuun immoo dhalli namaa jireenya isaa keessatti naannoo kana keessatti jiraachuu kan danda'anidha

Muuziqaa jechuun dandeettii yookaan ogummaa sagalee keenyaa fi meeshaalee garaagaraan walitti dabaluun bifa nama hawwatuun qopheessinee dhiyeessinudha. Bu'aan muuziqaa ergaawwan garaagaraa kanneen akka gootummaa fi jaalala fa'aati.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota namni ofiif tolchanii mana isaanii keessatti fayyadaman hojiiwwan gara garaa ittiin hojjechuu fi jireenya isaanii fooyyeffachuuf kan itti fayyadaman yoo ta'u, meeshaalee waajjiraa jechuun meeshaalee ogummaa dhaabbata namoonni isaanii alatti, keessatti hojjetanii kan argaman yoo ta'anidha.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhangala'oo ta'an nuti gara qaama keenyaattiin fudhannu fakkeenyaaf fayyummaa keenyaaf ta'uu danda'aa, dheebonnee ta'uu danda'aa akkasumas dhugaatiiwwan alkoolii akka fakkeenyaatti yoo fudhanne ittiin bashannanuuf kan nuuf oolan jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun hawaasni keenya fayyummaan akka jiraaataniif nagaan bahanii nagaan akka galaniif kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatuudha kanaaf kanneen immoo mootummaan kan qindeeffamanii guutamaniidha

Ji'oogiraafii jechuun damee saayinsii hawaasaa kan ta'e, waa'ee lafaa fi waa'ee uumamaa kan qo'atudha. Seenaa jechuun damee saayinsii uumamaa ta'ee waantota dhalli namaa hojjetee hunda kan qo'atuu fi barreessee kan tursiisudha.

Rifeensa jechuun waanta yeroo baay'ee halluun gurraacha ta'e, qaqallaa ta'anii qaama yookaan gogaa dhala namaa akkasumas bineensotaa irratti marganii argaman qaamni keenya alaa wantoota adda addaatiin akka hin miidhamneef kan nuuf oolanidha. Fakkeenyaaf aduu nurraa ittisuu.

Hawaasa jechuun namoota baay'ee bakka tokkoo yookiin iddoo murtaa'e jiraatan wantoota kanneen akka: afaan, amantaa fi wantoota biroo waliin qooddatan yoo ta'an, maatii jechuun immoo wantoota kanneen akka haadha, abbaa fi ilmaan ta'anii mana tokko keessa jiraatanidha.

Meeshaalee adda addaa jechuun wantoota gara garaa naanmoo keenya keessatti argaman wanta tokko hojjechuu dhaaf jecha kan nuti itti fayyadamuu dandeenyu dha. Amma akka fakkeenyaatiitti meeshaalee hojii kanneen akka haamtuu, qottoo fi wantoota gara garaa akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya.

Muuziqaa jechuun dandeettii yookaan sagalee keenyaa fi meeshaalee garaagaraa walitti dabaluun bifa nama hawwatuun qopheessinee dhiyeessuu dandeenyu jechuudha

Amantaa jechuun karaa ittiin namoonni karaa hafuuraatiin uumaa isaan uume ittiin beekan, ittiin waaqeffatanii fi ittiin galateeffatani dha. Amantiin dhalli namaa qofti Kan beekuu fi Kan itti fayyadamanidha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun waantota dirqamaan lubbu-qabeeyyiin keessattuu dhalli namaa lubbuun jiraachuuf argachuu qabanidha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun ammoo jimlaa, hundumasaa bitanii addaan baasaniimmoo deebisanii xixiqqeessanii kan gurguranidha.

Seera kabachiisaa jechuun seerri yookaan dambiin biyya tokko keessa jiru kabajaa jiraachuu isaa yookaan hojiirra oolaa jiraachuusaa nama sakatta'u yookaan mirkaneessu jechuudha.

Siyaasa jechuun adeemsa ittiin namoonni wa'ee dabarsanii angoo fi bulchiinsa ilaalchisee hawaasa keessatti murtii ittiin dabarsani dha. Siyaasni namaaf namaaf gidduu gargar kan ta'uu fi gochoota kanneen akka wal morkii fa'a ta'uu danda'a.

Asxaa jechuun wanta fakkii biqiltootaa, beeyladootaa fi hafteewwan seenaa irraa tolfamanii dhaabbata, biyya yookaan garee adda addaa bakka bu'anii hiikaa kennanidha.

Meeshaalee manaa jechuun waantota jireenya dhala namaa keessatti namni tokko itti fayyadamuuf jecha kan itti fayyadamu yoo ta'u, kanneen akka aalgaa, kanneen akka kubbayyaa, kanneen akka xarabeessaa fa'aati.

Qonna jechuun gosoota hojii dhalli namaa jiraachuuf gaggeessu keessaa Isa tokko yoo ta'u, qonna gaafa jennu lafa qotanii biqiltuuwwan adda addaa nyaachuu fi Akka madda galiitti deebisnee gurgurannee ittiin jiraachuu kan dandeenyudha

Kuduraalee fi muduraalee jechuun akka waliigalaatti biqiltoota yeroo baay'ee akka nyaataatiitti nuuf oolan akkasumas akka qorichaatti kan nuuf oolan yoo ta'u, kuduraalee gaafa jennu biqiltoota kanneen akka qullubbii yoo ta'u, muduraalee gaafa jennu kanneen akka maangoo fi muuzii himuun ni danda'ama.

Dhugaatii jechuun wanta dhangala'aa tahee dhalli namaa tokko qaama isaatti Kan dhugu yoo tahu, dhugaatiin kanneen akka alkoolii sammuu namaatiif booharsuudhaaf Kan fayyadu tahuu danda'a.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun wantoota yookiin iddoowwan garaagaraa bareechuuf yookaan irra caalmaa Akka namaan hawwatamaniif wanta nuti itti fayyadamuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf abaaboo fi halluuwwan garaagaraa dibuu kan ta'udha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun wantoota jireenya dhala namaatiif barbaachisoo kan ta'an yoo ta'u, kanneen akka manaa kanneen akka uffataa yoo ta'u, gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo dimshaashuma bitanii gargar qoqqoodanii kan gurguranidha.

Daldaala jechuun madda galii namootaa keessaa tokko Kan tahe wantoota garagaraa bitanii gurguranii bu'aa irraa argachuu yoo tahu. Gabaa jechuun immoo bakka itti bittaafi gurgurtaan Kan geggeeffamudha.

Muuziqaa jechuun ogummaa dandeettii sagalee keenyaa fi Meeshaalee garaagaraan walitti dabaluun bifa nama hawwatuun qopheessuun dhiheessinudha. Bu'aan muuziqaa ergaawwan suura garaagaraa akka gootummaa fi jaalalaa kanneen kana fakkaatan.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun Meeshaalee nuti iddoowwan miidhaginaa garaagaraa akka nama hawwatanii argamaniif jecha itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf mana keenya sirreessuuf halluu dibuu fi gundoowwan garaagaraa fannisuu fa'aa of keessatti dabalata.

Faaya jechuun wantoota yookaan meeshaalee bareedina fuula keenya akkasumas illee qaama keenya iddoo biraa ta'e irratti dabaluuf nuuf oolan yoo ta'an, wantoota kanneen akka warqii, diyaamandii fi halluu gara garaatiif ofitti dibnee bareedina keenya dabaluu kan dandeenyu dha.

Hawaasa jechuun namoota lakkoobsa baay'ee ta'anii iddoo fi aadaa wal fakkaataa ta'e tokko qabamatanii argamanidha. Maatii jechuun namoota mana tokko keessa jiraatanii kanneen akka haadhaa manaa, abbaa manaa fi ijoollee kan ta'anii kan ibsamanidha.

Ji'oograafiin damee saayinsii hawaasa yoo ta'u innis waa'ee fuula lafaa fi wantoota fuula lafaa irratti argaman kan qoratu yoo ta'u, seenaanis damee saayinsii hawaasa ta'ee wanta dhalli namaa kana dura hojjete barreeffamaan kaa'ee kan darbudha.

Dhugaatii jechuun jireenya ilma namaa keessatti bu'uura yookaan isa guddaa yoo ta'u, dhugaatiin jireenya keenyaaf isa guddaadha. Akkasuma dhugaatiin gosa baayyeetu jira isaanis dhugaatii aalkoolii, dhugaatii bishaanii ta'uu danda'a.

Barumsa gaafa jennu karaa ittiin dhalli namaa wanta kana dura hin beekne tokko ittiin argachuu danda'u yookiin karaa ittiin dandeettii garaagaraa barachuu dandeenyu yoo ta'u, barumsi immoo karaa idilee fi al-idileetiin kennamuu kan danda'udha

Giddugala bashannanaa jechuun wantoota yookiin iddoowwan nuti deemnee yeroo keenya itti dabarsuu dandeenyu akkasumas illee itti bashannanuu dandeenyu yommuu isaan daawwannu kanneen babbareedoo ta'anii fi nama hawwatan yoo ta'an yeroo baay'ee kan mootummaa dhaan qophaa'ani dha iddoowwan kun.

Ji'oogiraafii jechuun damee saayinsii hawaasaa kan ta'e, waa'ee lafaa fi waa'ee uumamaa kan qo'atu yoo ta'u, seenaa jechuun damee saayinsii hawaasaa ta'ee waantota dhalli namaa hojjetee darbe hunda kan qo'atuu fi barreessee kan tursiisuu danda'udha.

Ogummaa jechuun dandeettii yookaan beekumsa namni tokko wantoota hojjachuuf qabudha. Aadaa jechuun haala jireenya garee hawaasaa tokko kan ta'e wantoota hawaasni kanneen akka afaan, duudhaawwan wal fakkaataa qabanidha

Bineensota manaa gaafa jennu lubbu qabeeyyii nama wajjiniin mana keessa jiraatan, bu'aawwan kanneen akka nyaataa fi eegumsaaf ittiin hojjechuuf kan oolan yoo ta'an, bineensota alaa jechuun immoo namaan alatti bosonatti madaqanii, of danda'anii kanneen jiraatanidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun hawaasni keenya fayyummaa akka jiraataniif, nagaan bahaanii nagaan akka galaniif yoo ta'u. Fakkeenyaaf buufatawwan garagaraa deemanii fayyummaa isaaniitiif illee ilaalamanii akka argatan ta'uu danda'a.

Qonna gaafa jennu, karaa ittiin dhalli namaa nyaata isaan barbaachisu biqiltuuwwan garaagaraa oomishanii ittiin argachuu danda'an keessa tokko yoo ta'u, qonni horsiisa loonii fi midhaan qotanii argatanii kan ittiin nyaatanii fi akka madda galiitti ittiin fayyadamaniidha.

Amantaa jechuun karaa yookiin ilaalcha ittiin namoonni uumaa isaan uume ittiin beekan akkasumas illee ittiin galateeffatan akkasumas waaqeffatan yoo ta'u, amantiin namaaf namatti kan adda ta'uu fi kanneen akka fayyinaatiif dhala namaa gargaarudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota jireenya keenyaa keessatti dirqama argachuu qabnu nagaan bobbaanee akka galuuf hojjetanuuf Kan nu gargaaru yeroo baayee mootummaan Kan nuuf guutuu danda'udha. Fakkeenyaaf dhiyeessi bishaan qulqulluu, dhiyeessi aniisaa elektiriikaa, akkasumas daandiiwwanifi buufatalee fayyaa ni danda'a.

Ogummaa jechuun beekumsa yookaan dandeettii namni tokko wantoota hojjachuudhaaf qabudha. Aadaa jechuun haala jireenya dhala namaa keessatti hawaasni tokko jireenya hawaasa isaa kan ittiin ibsatudha

Beeksisa jechuun odeeffannoo barreeffamaan yookaan afaaniin darbanii odeeffannoo waa'ee ta'ii gara garaa, waa'ee hojii fi jijjiiramoota gara garaa kan dabarsani dha. Fakkeenyaaf beeksisa hojii, nama qacaruuf kan wal quunnamsiisu dha.

Faashinii jechuun akkuma walii galaatti wanta haaraa ta'e tokko jechuu dha. Faashinii jechuun wanta dura jiru tokko irratti wanta tokko dabaluu akkasumas illee wanta haaraa tokko uumnee kan nuti ilaaluu dandeenyu 'Faashinii' jechuun nii danda'ama.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota biyya tokko keessa jiran, sadarkaa guddaa qaban, dhiibbaa uumuu kan danda’anii fi wanti isaan jedhan namoota biratti fudhatama kannqabu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun wantoota jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisoo fi murta'oo ta'aan kanneen akka nyaata, uffataa fi da'oo yoo ta'an gurgurta qinxaaboo jechuun immoo wanta walii galaan bakka tokkotti bitne tokko xixiqqeessine bu'aa arganne deebifne kan gurgurrudha.

Miidiyaa hawaasaa gaafa jennu immoo weebsaayitoota yookiin appilikeeshinoota garaagaraa nuti odeeffannoo garaagaraa irratti gadhiisuu dandeenyu akkasumas illee odeeffannoo garaagaraa irraa argachuu kan dandeenyu kanneen akka tiktookii fi yuutuubiis fudhachuu ni dandeenya.

Qoricha aadaa jechuun waanta hawaasni keenya gama barnootaatiin fi ammayyaatiin kan hin deeggaramiin kan isaan dhibeewwaan garaagaraa irraa fayyuuf jecha qopheeffataniidha akkasumas inni Kun illee dhaloota ammaatiin bakka tokko tokkotti kan fayyadamanidha.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo yookaan bakka nuti deemnee dhugaatiiwwan gara garaa keessaa argachuu dandeenyudha. Mana nyaataa jechuun akkasuma nuti deemnee nyaata barbaanne gaafannee, maallaqa keenyan bitannee itti fayyadamuu dandeenyudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee namoonni ittiin hojii garagaraa itti fayyadamuu kan danda'an. Isaanis, akkasumas meeshaa hojii ta'uu danda'a; meeshaa barnootaa ta'uu danda'a.

Alaabaa jechuun halluuwwan garaagaraatiin bocamanii wantoota kanneen akka Saba, biyyaa fi dhaabbilee garaagaraa ibsuu kan danda'an yoo ta'u , asxaa jechuun immoo fakkii bineensotaa irraa faayamanii hiika wanta Sanaa kan dabarsuu danda'anidha.

Geejjiba jechuun hojii wantoota gara garaa qaamaan iddoodhaa gara iddootti dabarsuuf yoo ta'u, turizimii jechuun akkuma waliigalaatti waa'ee daawwannaa fi hojii yookaan galii isa kanarraa argamu kan walitti qabatuu fi immigireeshinii jechuun ammoo biyya biraa irraa gara biyya keessatti ittiin seenu, kan galu jechuudha.

Amantaa jechuun karaa ittiin namoonni karaa hafuuraatiin uumaa isaan uume ittiin beekan yookaan ittiin waaqeffachuu kan danda'anidha. Amantiin dhalli namaa qofti beekuu fi itti fayyadamuu kan danda'udha

Hojii jechuun madda galii dhala namaa keessaa tokko yoo ta'u, namni kamiyyuu jiraachuudhaaf lafa kana irratti hojjetee, hojii bu'aa irraa argatee kan argamsiisudha.

Asxaa jechuun wantoota yeroo baay'ee fakkii biqiltootaa yookiin bineensotaa tiin kan fakkeeffaman yoo ta'an, hiika wanta dabarsuu barbaadan sanaa dabarsuu kan danda'ani dha. Fakkeenyaaf Odaa. Oromoo ibsuu dhaaf kan oolu akka fakkeenyaa titti fudhachuu dandeenya.

Hawwaasa jechuun namootaa lakkoofsaan baay'ee ta'anii iddoo fi aadaa wal fakkaataa ta'een qubatanii argamanidha. Hawwaasni duudhaa, amantii, ilaalchaa fi kanneen kana fakkaatan yoo ta’u, maatii jechuun namoota mana tokko keessa jiraatan kanneen akka haadha mannaa, abbaa manaa fi ijoollee fa'aati.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo hojii namaa kan ta'e, yeroo dheebonne yookaan sammuun keenya bohaarsuuf bakka deemnee argannu jechuudha. Manneen nyaataa jechuun bakka namoonni irraa deemanii fayyamanii ittiin argamudha.

Gidduu-gala bashannanaa jechuun, iddoo nuti yookaan iddoo mootummaa fi wantootni garaa garaa qopheessan bakka itti deemnee bashannanuu fi yeroo boqqonnaa keenya itti dabarsuu dandeenyu, akkasumas suuraaleewwan gara-garaa itti ka'uuf iddoowwan bareedoo fi mijatoo ta'anidha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo afaaniin darbanii odeeffannoo waayee ta'ii garaagaraa waayee sochii fi jijjiiramoota garaagaraa kan dabarsanidha. Fakkeenyaaf beeksisa hojii nama qacaruu fi kan kana fakkaatan

Siyaasa jechuun adeemsa ittiin namoonni waa'ee daddarba aangoo fi bulchiinsaa ilaalchisee hawwaasa keessatti murtii dabarsanidha. Siyaasa namaaf nama gidduutti gar gar kan ta’uufi sochoota akka wal dorgommii fa'a ta'uu ni danda’a.

Faaya jechuun wanta bareedina dabaluuf oolan kanneen akka warqee, qubeellaa, diyaamandii fi kan biroo of keessatti qabachuu danda'a

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun wantoota namni maallaqa isaanii baasanii iddoo kanneen akka kuusaa garaagaraa fi giddu gala gabaa keessaa argachuu danda'anidha .

Amantaa jechuun karaa ittiin namoonni karaa hafuuraatiin uumaa isaan uume ittiin beekan yookaan immoo ittiin waaqeffachuu kan danda'anii dha. Amantiin dhalli namaa qofti kan itti fayyadamuu danda'uu dha.

Kophee jechuun waanta miila keenyatti kaawachuu kan dandeenyu yoo ta'u akkasumas immoo rakkoo qaama miila keenya irraan gahu ittisuu fi bifa bareedinaa ta'een kan namatti toludha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo barreeffamaan yookaan afaan qofaan darban waayee ta'ii garaagaraa waayee hojii fi jijjiiramoota garaagaraa kan dabarsanidha. Fakkeenyaaf beeksifni hojii nama qacaranii fi nama qacaramu wal quunnamsiisudha.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo hojii namaa kan ta'e yeroo dheebonne yookaan sammuu keenya bohaarsuuf bakka deemnee argannudha. Manneen nyaataa jechuun namoonni yeroo deemanii nyaata isaanii argachuu danda'anidha

Amantaa jechuun karaa ittiin namoonni karaa hafuuraatiin uumaa isaan uume ittiin beekan ittiin waaqeffatanii fi ittiin galateeffanidha. Amantiin dhalli namaa qofti kan beekuu fi kan itti fayyadamanidha

Biqiltoota jechuun jireenya ilma namaatiif gaadisa kan ta'e, akkasuma qilleensa mijataa irraa argachuu kan dandeenyu, biqiltoonni halluu garaagaraa kan qaban yoo ta'u, akkasumatti illee akka daawaatti illee ooluu kan danda'anidha.

Qonna jechuun madda galii dhala namaa keessaa baayyee murteessaa kan ta'ee fi qonna gaafa jennu hojii horsiisa loonii akkasumas illee lafa qotnee midhaan argannee ittiin jiraachuu dandeenyu akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama.

Asxaa jechuun wantoota yeroo baay'ee fakkiiwwan kanneen akka bineensaa fakkeenyaaf leencaa fi qeerransa akkasumas illee biqiltoota garaagaraa fakkeenyaaf odaa fudhachuu ni dandeenya. Wantoota sanaan fakkeeffamanii hiikaa yookiin eenyummaa isaanii kan ibsanii fi eenyummaa isaanii kan himudha.

Faaya jechuun wantoota jireenya dhala namaa keessatti bareedinaaf kan oolu yoo ta'u kanneen akka warqii, qubeellaa, deemandii fi kanneen biroo kan of keessatti dabalatanidha.

Meeshaalee Barreeffamaa jechuun wantoota nuti irratti barreessuu kan dandeenyu kanneen akka Luukii, Iskiriptoo dhaan kan itti fayyadamnee irratti barreessuu kan dandeenyu 'Meeshaslee Barreeffamaa' jedhama.

Geejjiba jechuun hojii wantoota garaagaraa iddoo gara iddootti daddabarsuu yoo ta'u, turizimii jechuun Akka walii galaatti hojii waayee daawwannaa fi galii isaarraa argamuun kan wal qabatu yoo ta'u, immiigireeshinii jechuun immoo biyya alaa irraa gara keessaa seenuudha

Faaya jechuun bareedinadabaluuf oolan kanneen akka warqee, qubeellaa, diyaamandii fi kan biroos of keessatti qabachuu danda'a.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo itti namoonni yeroo ulirri dabarsuu danda’an akkasumas iddoo itti bashannanuu danda’an, yeroo hojiitiin ala bakka nuti deemnee yeroo itti dabarsinu giddu gala bashannanaa jennee fudhachuun ni danda’ama.

Tajaajila bu'uuraa jechuun wantoota jireenya dhala namaa keessatti guddaa kan ta'an akkasumas mana , uffata yoo ta'u, akkasuma gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo dimshaashumatti bakka bitanii gargar qoodanii kan gurguranidha .

Meeshaalee manaa jechuun mana keessaati qofa kan argaman, guyyaa guyyaa keenya nuuf salphisuu kan danda'anidha. Isaanis qulqulliinaaf kan oolanidha. Bilcheessuufii kanneen biroo oolanidha. Meeshaalee waajiraa jechuun dhiheessii fi Meeshaalee dhaabilee garaagaraa fi iddoo hojii argaman kanneen akka kompiitara keessatti kan fayyadamnudha.

Mana gaafa jennu wantoota naannawaa keenyatti argaman kanneen akka mukeenii fi akkasumas illee kanneen akka margaa walitti daballee keessa jiraachuudhaaf akkasumas illee wantoota gara garaatiif ijaarru yeroo ta'u, mana jireenyaa jechuun immoo addatti keessa jiraachuu qofaaf kan ijaarrudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun wantoota namni maallaqa isaanii baasanii iddoowwan kanneen akka kuusaa garaagaraa fi giddu gala gabaa keessaa argachuu danda'anidha. Kunneenis nyaataawwan garaagaraa kuduraa fi muduraa of keessaa qaba.

Kitaaba jechuun waantota barreeffaman fuula qindaa'aa ta'een kan qabu dubbisaa fi beekumsaaf yoo ta'u, matseetii jechuun kitaaba xixiqqoo ta'anii namni hundi dubbisaan odeeffannoo fi beekumsa addaa addaa irraa kan argatan yemmuu ta'u, gaazeexaa jechuun gabaasa yeroo mootummaan baasu kan mootummaan siyaasaa fi hojiiwwan garaagaraatiif oolanidha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee nam-tolchee kan uumamaas ta'uu kan danda'an mana keenya keessatti kan argamanii fi jireenya guyyaa guyyaa keenyaaf kan ittiin hojjachuudhaaf nu gargaaran yoo ta'an, meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo mana keenyaan alatti waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa keessatti kanneen argaman jechuudha.

Manneen dhugaatii jechuun gosoota iddoo hojii dhala namaa keessaa isa tokko yoo ta'u, iddoowwan nuti deemnee dhugaatiiwwan gara garaa binnee maallaqa baasne argachuu dandeenyu yoo ta'u; Manneen nyaataa jechuunis akkasuma iddoo nuti deemnee nyaataawwan gara garaa mana keenyaan alatti binnee argachuu dsndeenyu dha.

Arkiteekcharii jechuun ogummaa yookiin saayinsii ijaarsaawwan garaagaraa kanneen akka manneenii fi gamoowwan karoorsuu yookaan boca kaa'uuti. Ijaarsa jechuun waanta ijaaramuuf maallaqa, dandeettii fi humna keenyaan itti fayyadamnee qabatamaadhaan hojii irra oolchuu jechuudha.

Barumsa gaafa jennu ammoo karaa ittiin dhalli namaa beekumsa, dandeettii fi odeeffannoowwan gara garaa argachuu danda'u yoo ta'u, barumsi kun immoo karaa idilee fakkeenyaaf manneen barnootaaf dhaabbilee olaanoon kan kennamu yoo ta'u, akkasumas karaa al-idilee tiin kan kennamuu danda'u dha.

Biqiltoota jechuun wantoota halluu magariisa qaban namaan kan dhaabbatan kan akkasumas uumamaan argamanlafa keessaa kan margan bareedinaaf, daawwannaadhaaf, nyaataaf akkasumas naannoon keenya hin faalamne eeguudhaaf kanneen oolanidha.